Nu heeray keehi moorettidi buuray shiiqidi bayidaagaa zaarettidi corati shiiqidi loyttidi geeshiyoogaa giyoogaa.

Issi asi awappe yiidaakko oonakko awuppe yiidaakko awa biittaa asakko hara asa oyichchennan erissanawu maaddiyaaga giyogaa.

Asaa naati ba wolqaqa wurssidi ba cawaa wurssidi ba woddiya aatidi daafuri nshiishidi ootidi demmiyo wursetta ayfe giyoogaa

Seera giyooge issoy issuwara saro danadani siiqo dandani issippe danadani oottiyagetta. Seeray xayikko ay ay qohi? Seeray pacikko aybee merettiyay?

Issibaa ootanaappe kasettidi guyeera aybbi yaanaakko ooni kasetiyakko ooni guyettiyakko ooni oonaara gayttiyakko koyrotidi eranawu bessiyoogaa errisiyoogaa giyoogaaa.

Kase qitattidaagaa geeshshi meecci puulayidi, maarayidi go'ettiyo miishshaa giyogaa.

Macca naati shammi ehiidi ha'i wode ehiiddobaa ekkidi kase de'iya aleeqquwaa bollan gujjanawu go"ettiyobaa giyogaa.

Mitta ayife giyogeeti asaa naatussi payyatettaa immiya qumatettawu maaddiya keehi koshshiyabata giyogee mittaa qommotuppe ay ay dosay? Aybi nena lo'i?

Dumma dumma sohuwappe shiqqiyaa, dumma dumma suchappe shiqiyaa dumma dumma qodanawu, paydanawu dandayettenna coraa dumma dumma yelettaa giyogaa.

Issi heeraan de'iyaa asay issippe gayttidi seeraa morenna mala, issoy issuwa naaqqenna mala issoy qohenna mala ubbay lagge daanaadan naagiyaa geeta.

Asaa naati diccanaayyo bawu de'iyagaa bollan gujjanaayyo bawu baynnabaa shiishshanaayyo de'iyo xekkaappe hara xekkaa gujjanaayyo asaa naati go'ettiyo ogiya giyogaa.

Asaa naatuura issippe de'iyageeta asaa naatussi go'aa immidi asaa naata qumatettawu maaddiiddi, go'iiddi de'iyageeta giyogaa.

asaa naatussi geeshsha carkkuwaa immiyaaga, asaa naata qumatettaw maaddiyaaga, asa naata qummatettaw maaddiyaaga, biittaa bollan de'iyaa aradatettay xaayyena mala naaggiyaaga, geeshsha carkkuwaa immiyaaga giyoogaa.

Aawaa xoossaa be'ennan A qaalan ammanidi saluwan de'oy de'ees, merinaa de'oy de'ees yaagidi ammanidi ba shemppuwan ekkidi, ba doonan markkattidi sa'an de'oy bawa giidi saluwabaa hidootan naagiyogaa.

Issi asay ba wontto duusaayo shiishi oyqqi wottidi ba wontossi go'etiyo miishshaa giyoogaa,

Asaa naati koyrottidi puutiya ayfiya zeerin puutiya mokkidi hegaappe doozatu qoodaan gelidi hegaappe qummatettawu asa naati go"ettanawu asaa maaddiyaaba giyoga.

Mittaa ayifee asaa naatussi keehi koshshiyaba. Etassi koshshiyabay ayibee ayibee? Ayi ayi oottana bessii? Intteppe koshshiyabay ayibee?

Ba biittaappe hara biittaa biidi ay mala do'ay de''iyakko, ay mala mesoosati de'iyakko be'ana giidi biidi naagiyageetussi biraa qanxxidi be'idi yiyagaa giyogaa.

Issi kawotettaa garssan issibaa ootana giikko koyrottidi gakkanaappe kasettidi asaa sissiyo asaassi aattiyo kiittaa giyoogaa.

Baaso oosoy denddo oosuwa eqo sohuwa doometta sohuwa. Baasoy aymala soho aymala eqo soho?

Issi keettay keexxettidi takkiddaaga zaaretti yeggidi naa"anttuwa giggissidi hara lo"obaa gujji puulayidi loyttiyogaa giyogaa.

Issi kettaan asaa natuppe assappe shaahetennani asaasi go'aa imiyoge, asa qohenanni madidi, asaayoo go'aa gididdi issippee de'iyaagettaa giyogaa.

So medoossati asaa naata qumatettawu dumma dumma go'awu maaddiyageeta. Kare medoossati asaa naata qohiyanne maaddiyageeta. So medoossati oonee oonee?

Asaa naata toga miishshawu maadiya zammaanabatuppe issuwa giyogaa. Kaamiya qommuwan ayi ayi dosay? Aybee aybee lo'i nena?

Erssuwaa giyogge kase siyibenabba kase eribenabba orattaba eribbena asawu aattiyo kiitta giyoogga. Hachchi erssuwaa giddoni ne ay siyaddi?

Kushee mishatun medhido mishati asanattaa kehi go'iyagetta so giddo mishaa ottidi asaa naatti go'ettianna mala asaa madiyagetti, kuyxaruwaa, shattiyaa, bashiyaanne hegetu mala.

Macca naati kase banttawu de'iya bollaa bollan banttawu de'iyabaa bollan ayfiyan, som"uwan, menttershshan gujjidi kaseegaappe aadhdhi giigidi beettiyagaa.

issi asi ba biidosaappe soo gakkanaashin namisay oyqikko qanxxidi miidi uyidi shemppiyo man'iya giyoogaa

Asay qoppido halchchido sohuwaa eesuwan gattees gattanawu maaddeesi shin a shammanawu miishshay asaa akataappe darees.

Maxaafa giyooge asaa naati kase siyyibeenaba, eribeenaba appe luxidi eraanassi maaddiyaa miishshatuppe issuwaa giyoogaa. Maxaafay neessi de'i?

Asay baayoo de'iyaabaa yaa immidi baynabaa haa ekkidi lo'ennabaa agidi lo'iyaabaa ekkidi hegaappe aatti bayzzidi hara aaro biraa ekkidi dumma dummabaa oottiyo asaanaa laamiyoogee.

Kase wogaa giddon baynna ha"i wodee ehiido ooratta zammaanabaa asaa asaa naata go'iiddi, maaduwa immiiddi de'iyaba giyogaa.

Wolaytta giddon de'iya cora qommo bahilaawe xaletuppe issoy xalottiya, inttessi xalottiya go'ay ayba malati? Qassikka hara cora qommo bahilaawe xaleti oonee oonee?

Salon sohoy de'iyoogaa be'ennan sa'an de'iidi qaalan ammanidi ba doonan ba doonan markkatidi ba wozanan ammanidi saluwan de'oy de'ees yaagidi minotan hordofiidi saluwa gakkanwu biyoosha,

Issi asi issi oosuwaa oottananayoo attena mala giidi koyrrottidi erissiyoo aattiyoo kiittaa giyoogaa.

Asaa naatu de'uwan kase baynna hara oorattaba asaa naatu bollan gujjidi asaa naati puulattiyooga giyogaa.

Issi biittan dumma dumma sohuwappe shiiqidi issi heeran corattidi kottatidi qooda gujjidi de'iyaaga giyoogaa.

Asa, asa naati ba puula bollan hara puulaa, ba alleequwa bollan hara allequwa gujjanaw, gujjidi loyttidi puulaydoba giyoogaa. Alleeqoy ay malati?

Zal"iya giyogee Toophphiya erettidobaappe, eridobaappe issuwa, asaa naati dicciyo laamettiyo ogiyappe issuwa Toophphiyan zal"ettiyay aybee?

Kattaa giyooge asaa naatu paayatettassi dichchassi koshshiyaba giyoogaa hegeetuppe nena aygge mal"ii? Katta qommuwappe nena ayggee mal"ii?

zal''ee asaa naati yaa immiyooba, haa immiyooba, dicciyo oge, woriya demiyo oge, giyoogaa. Ne ay zal''anawu koyay?

Huuphee loyitti puulayikko macca naatuasi puulaa gujjiyaba giyogaa he puulaassi koshshiyabay ayibee ayibee intteppe ereeti?

So meddoosay asaara issippe de'iyageeta kare meddoosay soo shiiqanawu danddayeenaageeta kare meddoosay oonee oonee?

Allequwaa giyoogee issi asaasi de'iyaa puulaa giyoogaa. Alleqoy issi asassi de'iyaa oonatettaa qonccisiyagaa giyooga. Alleqoy xaayiko aybaa aybaa qohii?

wolayttan dumma dumma zamaana buqurati de'oosona. Hegeetuppe nena aygee lo'ii buqquratuppe issoy?

Kattay asaa naatussi Kane koshshiyabaappe issuwa. Kattaa mednnan asaa naatussi wolqqay beettenna. Asaa naatussi ayi qommo kattaa koshshii?

Asay dumma dummabaa ehiidi bayizziyonne shammiyo sohuwa giyogaa bayizettiyabaappe issoy baaqeelaa. Baaqeelay ay maaddii? Ayiba go' immidi inttiyo?